Omusajja ng'ayambadde essaati ey'omweso era ng'atadde gaalubindi ku maaso ge. Ku mutwe gwe ataddeko enkofiira eya ppulasitiika. Mu mikono gye mulimu enkampa era ng'asibye n'essaawa, yali ng'ayina by'atereeza ku kisenge oboolyawo byali byamasannyalaze.

Ekibira nga kyasimbibwa ku lusozi. Ekibira kino kiyina emiti emiwanvu ddala ng'era gya kiragala, waliwo emiti egikyali emito era waliwo n'ensozi endala ezirengerwako ebusukka w'ekibira kino.

Enjovu ento ng'eri mu magulu g'enjovu enkulu era enjovu eno yali etadde omumwa gwayo mu kidiba ky'amazzi naye nga kirabika nga kyazimbibwa. Enjovu eno enkulu tugiraba ng'eyina amasanga.

Kasooli asimbiddwa mu nnyiriri era kasooli ono alabika bulungi ddala, kasooli w'ali wonna wakoole era tewaliiwo yadde akaddo, kasooli ono akoze ka langi aka kiragala.

Omukyala ng'ayina enviiri mpanvu ddala era ng'ayambadde ne gaalubindi ku maaso ge, akutte ekyuma kikalimagezi era nga ayina byali mu kukola.

Ekibuga eky'omulembe ddala nga kyazimbibwa ku lubalama lw'ennyanja. Ekibuga kino kiyina ebizimbe ebiwanvu ddala era nga biri mu langi ey'enja... ez'enjawulo. Musimbiddwamukko n'emiti emitonotono era waliwo n'enjazi nga zaakolera ddala ensozi naye nga zirabisa ekifo kino nga kirungi ddala.

Embaata eseeyeeyeza ku mazzi. Embaata eno eyina langi enjeru ate n'enzirugavu, omumwa gwayo musongovu ddala era nga mu mumwa gwayo mulimu akennyanja. Emabbali waayo waliwo akaddo era nga kalimu bulangi obw'enjawulo.

Ekimuli ekyeyanjuluzza obulungi era nga kiri mu langi eya kyenvu wamu n'enzirugavu mu makkati. Ekimuli kino kiguddemu enjuki era ng'eraga nti yali eggyamu mubisi.

Obumuli obuli mu langi eya bbululu nga bwetobeseemu langi enjeru era nga ku bikolo byabwo kwe busibuka byo birina amakoola ga kiragala. Enjuki etengejjera mu bbanga okugwa ku kimuli ekimu.

Abagoba ba boodabooda nga bali mu kifo we balindira abasaabaze baabwe era nga batudde ku ppiki zaabwe. Emabega waabwe waliyo obuyumba obumanyikiddwa nga obwa Mobile Money era nga waliwo n'abantu ababuyimiriddeko. We bali waliwo omuti omunene ddala era nga gukoze ekisiikirize we basobodde okuwummulira. Waliwo n'ebizimbe ebirala.

Abaseresi b'ennyumba bali waggulu bali mu kusereka nnyumba eyazimbibwa ne bbulooka ezimanyiddwa nga eza nnayininnayini era ng'ennyumba eno yazimbibwa ku njegoyego z'amazzi. Abasajja bali waggulu, bali mu kutereeza miti era ng'ennyumba eno w'eri walinaanye akati akakoze kalangi ak'ekiragala.

Abaana batudde mu kibiina ku ntebe era ng'abamu amaaso bagatadde mu bitabo byabwe, abamu bayina kye batunuulidde era waliwo omu akutte mu mbinabina ayimiridde emabega.

Ebizimbe nga byaserekebwa n'amabaati amamyufu, era ng'ebizimbe bino biwanvu ddala nga biringa bya ssomero, biriko langi eya kyenvu ate n'eya kivuuvu, mu maaso g'ebizimbe bino waliwo ebimuli ebiri mu langi eya kiragala ate waliwo n'omuddo omusaawe ate n'emiti.

Amazike gali ana era nga maddugavu. Amazike gano gaali gakutte ebyokulya mu mikono gyago era nga agamu ebyokulya biri mu kamwa. Amazike gano gaali mu buddo era ng'erimu lyali liraga nga ssanyufu ddala. Omuddo we gaali gwa kiragala.

Amaato ag'omulembe ddala era ng'amaato gano mazungu. Amaato gano gali ku nnyanja. Ennyanja nteefu, naye nga tegatambula. Ku lubalama lw'ennyanja waazimbibwawo ekibuga ekirungi ddala era nga kiyooyoote.

Ono nawolovu. Era yali ava ku katabi akamu okudda ku kalala. Nawolovu ono amanyikiddwa nnyo nga okukyusakyusa langi. Era ng'ebiseera ebisinga bw'aba ali ku kintu, langi y'ekintu ekyo gye kifaanana naye gy'aba afaanana.

Ekkubo lya ttaka era ng'ebuuyi n'ebuuyi waliyo omuddo oguli mu langi eya kiragala ate era n'emiti. Mu maaso gaalyo waliyo ebizimbe, ebizimbe bino nga biri mu langi ebye... ez'enjawulo era nga bisereke na mabaati era nga walengerwayo n'emmotoka ate n'abantu abatambulira ku kkubo lino. Waliwo n'omulongooti omuwanvu era nga eggulu liraga nga enkuba eneetonnya.

Enseenene ezisiikiddwa obulungi era nga zaali ziyoolwa okuva mu ntamu nga ziyoolwa na kijiiko ebibajje mu muti.

Omusajja ng'ayambadde essaati ey'omweso era ataddeko akakookolo ku mumwa, ayina enviiri mpanvu era ayimiridde ayina kye yeetegereza.

Ennyumba zaazimbibwa emabbali g'ekkubo era nga zaaserekebwa na mabaati naye agakyukamu kko mu langi, emu eraga nga amabaati gaayo makaddemu era nga waliwo n'ebitooke ebyasimbwawo era waliwo ennyumba emu nga waggulu waayo waliyo ttanka, eri ebusukka waliyo obusozisozi era nabwo buliko amayumba.